Kufundiswa kwehwana hutootori, husati hwaende kuPhuraimari, huchiri kude kudzidzire kufunda, kunofanira kuwanzwa munzvimbo dzakasiyana-siyana, kuitira kuti vana vazonge, vane chidakadaka chekuda kuenda kuchikora

Vana vanoningirwa kuti vauye kutanga chikora vachiri vadoko. Kuitira kuti votanga zvePurayimari yavo vanenge voziya, uye vangwara, vagadzirirwa kuti vakwanise kufunda munezvakanaka.

Hwana hudoko ngahuende kuchikora hundofundiswa uye hugare nanambuya anokwanise kuhurera huriyo kusvikira hwazoenda kudzidzo yekuxaya.

...anosise kuende kuchikora achiri adoodori kuti agadzirire kuzoende kootanga magiredhi ekuxaya kupuraimari. Ozobvayo ozoende kusekondari.

Hwana ngahudakarire kufunda, uye ngaiite tsika yevantu yekuendesa vana kuzvikora, kuitira kuti remangwana rijeke uyezve vade kurambe vechienderere mberi nefundo yavo.

Ana edu ngaakurudzirwe kuende kuzvikora. Vanofanira kufunda ngemukuwo kwawo kutangara pamagrade ekunxlaya zvichienderana nemazera avari. Vanofanira kukurudzirwa vana kuti vade kufunda yaamho.

Vana ngavaende kuzvikora vandodzidziswa kunyangwe kupuraimari. Nevanodzidzisavo ngavaonekwevo vari vantu vakafundire basa ravo, vana mazvikokota nyanzvi dzinoziye basa radzo. Kuitire kuti vana vedu vabve kupuraimari voziye zvavanoita.

Ana ngaende kofunda kuzvikora kupuraimari ofunda veidzidziswa vaziye kukosha kwekufunda kuti kubva kupuraimari kwenyu vanofana kuzoenda kusekondari.

Munyika ino munofana kukurudzirwa vana kuti vafunde kubva kupuraimari kwavo vodzidziswazve kuti vakapedze puraimari sandiko kupedze chikora vanofana kuendazve kusekondari. Saka kurudziro iyi inofanira kuramba irimo kumakanyi nemuzvikora.

Kufunda kwemanamba kunokudza ngonhlo dzemwana kutangira vachiri kupiraimari zvichienderera mberi zvinoitawo kuti vana vazive zvemanamba kuzodzidza kushandisa manamba nezvemare.

Hwana ngahudakarire kufunda uye ngahuronzerwe kuti kufunda upenyu ukasafunda auna upenyu remangwani Rako arizi kujeka rinenge risikazi kutakazika hino kuti ritakazike renode muntu akafunda

Vana vanofana kudzidziswa ngezvemabasa emaoko kubvire kupuraimari kwavo, kuitira kuri pavanoenda mberi kunyangwe vakapedza zvikora vanenga voziya kushandisa maoko avo zvisiri zvekuti vanongoziva zvemubhuku zvega

Vana vedu vadoko ngavafunde uye ngavaone nguva yekudakara muzvikora zvavo zvavanofunda kupuraimari kwavo. Izvi zvinovaita kuti vadakarire kufunda uye vade kuramba vachienda kuchikora kwakona vasatwa kuenda. uyezve vasaramba kuenda kuchikora.

Ana anofanira kuenda kofunda. Ndiwo ane ndaramo yemangwani enyika .Ndiwo atungamiriri emangwani enyika. Hino anofanira kufunda kuti aone kuramba echikudza nyika yavo. Uyezve nekuzoti vazovewo vatungamiriri vemangwana.

Kufunda kunoita vana kubva pahudoko hwavo kunokudze ndxondo dzavo zvichienderana nemafundiro avanoita vakaramba vachienderera mberi nekufunda kwavo zvinoitawo kuti ndxondo dzavo dzikure.

Vana ngavaende ku chikora vando funda fundo yavo yeku puraimari mune zvakanaka uye vadzidziswe kuti kufunda kwaka nakirei uye kunozo vapei mune ra mangwana.

Vana vanosise kufunda kudzidzire kufunda nekudzidzire kuerenga nekunyora kupuraimari vange vakukone kuzvierengera pakanyorwa uye kuerenga mifodho nekuziya kuti izvi zviro zvinoronzenyi zvakanyorwa.

Ku funda kwe vana veku puraimari kuno fanira kuva dakadza kuva ite kuti vadakarire kuende ku chikoro kwakona mukuwo wega wega pavano nyambo muswa nana mai chiendayi ku chikora va dakarire kuende ko funda.

Mwana weshe wagume pazera rekuendabkofunda unosise kuuya kuchikora vana vasagare kanyi , anamai nana baba vanoningirirwa kuti vaendese vana vavo kuzvikora kuti vange vane ramangwana rakajeka.

Kufunda kwekusekendari kunofanirwa kudzidziswa zvimweni zvdzidzo zvekuti vana vanofanirwa kubvayo vokwanisa kana kuongorora kwemene michini imweni kuishandisa inoongorora zvirwere.

Vana ngavadzidziswe ngezvemishando yakasiyana -siyana. Kunyanya ,mishando yemaoko inozovapa pundutso mune ramangwana. Vanofana kuzvidzidzira vachiri kusekondari kwavo vechibveo vechiende kumberi ,dera koofunde dzidzo dzepamusoro asi vabva pashi vatofunda zvimweni zvakhona.

Ana anosise kuende kuchikora, kusekondari. Kusekondari kwakona ngakuendewo vantu vanoziva zvavanoita. Ngavabve kupuraimari vaziya vapasa kuitira kuti sekondari yavo ione chainobudisa.

Ana anosise kudzidziswa kukosha kwekufunda kubva kusekondari kwavo uye kuzoendazve kufundo yepadera uye vanofanira kudzidziswa ngezvemabasa vakwanise kuzvikhetera mabasa avanoda kuzoita kana vakura.

Vana vanodzidza ngezvemabasa emaoko kubva kusekondari kwavo veipedzisira vanoenda kuzvikora zvikuru zvinodzidzisa mabasa emaoko. Izvi zvinodetsera pundutso yekubudirira kwenyika.

Ana anofane kudzidziswe mabasa emaoko, kuzvikora kwevanofunda kunyanya kusekendari. Vana vanofana kubva vodzidziswa mabasa emaoko, akadai ngeeku kutsetse simbi kwemene, vanofana kufufundiswa ikweyo.

Kufundwa kwekusekondari kunofaniravo kuitwe kuti kufundwa kwezvesainzi kunge kuriyo kuchivandudzwa. Kuitira kuti vana vedu vabve voziya zvakawanda maringe nezvesainzi.

Vana vedu vanofana kudzidziswawo mabasa vachiri ku sekondari mabasa akaita se ekuveza kunyangwe ku vaka kwemene mwana ngaa zobve ku sekondari okonewo kuvaka neku kone veza zvokudze nyika izvozvo.

Ana anofunda kusekondari anofanire kugadzirire kuziye kuti vakuda kuzoenda vapedza vanoda kuzoenda mberi nefundo yavo. Izvi zvinokudze ndxondo dzavo kuti dzinge dzeigadzirire kuzofunda dzidzo dzepamusoro.

Vana vanosise kufunda ngezvekubika kunyangwe kusecondary kuitira kuti pavanozoenda kumberi fundo yepadera vanenge vata ana mazvikokota vezvekubika kwakhona.

Vana vanofunda kusekondari ngadzidzi dzidziswoo zvidzidzo zvemabasa emaoko kuite kuzovadetsera kudetsera vaya vanenge vachitambudzika ngekufunde mabhuku zvingava zvingavakonzera mundxondo dzawo asi vakafunda mabasa emaoko vanobva voziya kuzvishandira.

Vana vakafunda vakabudirira vakaenda mberi nekufunda kwavo nenyika inobudirira. Ngekuti nyika kuti ibudirire inodavo vana vanenge vakafunda vakaenda mberi vakabudirira.

Kufunda kwekusekondari kunofanira kuwandudzwa uye kunofana kuwandudza pfungwa dzeana kuti akure ndxondo dzawo dzakati twasa dzakanasa kutakazeka zvakanaka.

Kufundwa kwekusekondari ngakunge kweizopawo mukaha wekuti vari kusekondari vanozoziye kuti veibve kusekondari vanoda kuambukira veizoenda kudzidzo yemberi koofundazve kuwedzere fundo yavo.

Kubva kuzvidzidzo zvesekondari mwana unofana kuambukira ondoitazve zvidzidzo zvefundo yepamusoro zvekudzidzira mabasa. Kuitira kuti nyika inge ine vantu vanoziya zvavanoita.

Kufundawo kusekondari zvakakosha ngekuti zvinokudza ndxondo. Mwana anenge akukwanisa kuzvifundira kuziya kuzviketera zvaanoda kuzoita mundaramo yake kana achinge apedza kufunda kwake.

Ana anosisa kuenda kuchikora nekuchipo ndxondo dzavo dzichafunga zvokufunda kwete kuzoenda kuchikora ndxondo dzawo dzofunga zvechisharuka zvega zvega zvinodawo ndxondo dzichakati tsongerere .

Ana ngaaite gurumwandira kuri kuenda kofunda neuwandu hwavo zvinodiwa kuti nyika inge nevana vakawanda uye kufunda kwakhona ngakunge kweihanirika neveruzhinji.

Ana anosise kukurudzirwa kuti kunyangwe einya mbofunda vanofane kuxabanga kuenda mberi nechikora kusvika patinoti kusekondari kunyangwe kudarikira kuende mberi, kwete kugumire munjira nechikora. Chikora chinofana kuenderwe mberi nacho.

Akuru ezvikora anosise kuona kuti muntaraunda dzavari vana veshe vari kufunda ere, apana vana varikusarira ere vakagara ngenyaya yematambudziko akasiyana-siyana anoti, kutame mare, zvinetswa netswa zvirimwo mumakanyi vanofana kuongorora zveshe izvozvo kuti chiinyi chiri kutambudza vana kuti vazhinji vasauya kuzvikora.

Vana vedu ngativadetsere, kubva kumagiredhi ekuthaya ,kuenda mberi kuti vasvikewo sekondari vachifunda, ngativadetsere kubva pashi apa kuti vaende mberi ,vakasvikawo kusekondari ndxondo dzavo dzinenge dzakura, dzokwanisa kuzvidetsera kuti vaziye kuti vanoda kuzomboiteyi mundaramo.

Kunyanzi vana vanofunda kusekondari, zvinezvi Bazi rezveutano rinofanirazve kupinda muzvikora reidzidzise vana kuburikidza ngezveutano hwawo kunyanya vanasikana.

Mwana wabva ku secondary kana unofunda pa seondari unofano kuonekwa kuti unofunda pa sekondari ngekuti ndxondo dzake dzinonga dzakuoneka kuti dzokasire kufunga dzakura dzasiyana nedzeku puraimari.

Vana ngavaende kuzvikora kubva kumagiredhi epaya zvichiende dera kusvika vasvika kusekondari, zviro zvakakosha kuitire kuti ndxondo dzavo dzibvoo dzichizwa paudoko zvichienda pakukura dzichiramba dzichikura ndokuti kufunda kwawo kunakidze.

Fundo yepadera yakakosha ngekuti inovandutsa pfungwa muntu kubva paudiki kusvika asvika kusekondari pfungwa dzake dzooshanda dzeikabanga zvakanaka.

Kufunda dzidzo dzepamusoro zvepasekondari zvinopawo kuti vana pfungwa dzawo dzibeuke dzikure vange vokwanisa kuzviitirawo nekuzvisarudzira nekuzvifungura kuti vangada kuzopona sei mundaramo yavo.

Vana vedu vanofanire kufunda kuzvikora zvepamberi vakabva kupuraimari kwavo ngavafunde muzvikora zvepamberi kuitira kuti ndxondo dzawo dzinge dzichikurawo, kufunda kwavanoita kunokudzawo ndxondo dzavo

Mabhuku ekufunda neekunyorera ngaawandewo kuzvikora zvekusekondari kuitire kuti vana vedu vaonewo kufunda mune zvakanaka pasina chavanoti ichi ndicho chirikutikaririse kufunda zvakanaka .

Kufunda kwakakosha vana ngavaende kuchikora, zuva ngezuva ngavadzidziswe kunaka kwekufunda kuitira kuti vade, vadakarirezve kufunda kwakona, vasaona sekuti kufunda idange.

Vana ngavadzidziswe ngezvemitambo netsika. Misi inhani vakaita mitambo nezvinoaraidza ndxondo, zvinoite kuti vazwe kudakarire kufunda kunyangwe kumasekondariyo.

Muzvikora zvekusekondari ngamunge mune zvekushandisa zvikwanisiro zvirimo zvakakwana kuitira kuti vana veshe vakwanise kusangana nekufunda vasaite zvekutatamurirana zviro asi kuti umwe ngaumwe mwana aonewo kana mabhuku anokwana.

Ngaiite tsika yehurumende kuisa mari yakawanda kufundo yevana vedu kunyaya vari kusekondari neavo vanenge vari kupuraimari asi kunyanya kusekondariyo mari ngaiiswe yakawanda kuitira kuti vana vedu vafunde zvakanaka.

Fundo yepakati yakanaka ngekuti inounganidze ndxondo dzemwana, kukwee kubva pashi paakatangira kuuya paari zvinezvi, Yomupe ndxondo dzimweni dzekuti achifunge kuti ndaramo yakambodini.

Kufundwa kwekusekondari kunofanira kuonekwavo kwei vandudzwa kubudikidza ngekuise zvinodiva kuti vana vakwanise kufunda. Zvakadai nemabhuku ee pekufundira pakanaka, uye nentaraunda inokobidza kuti vana vanokwanise kufunda vakasununguka.

Fundo yekusekondari yakakosha. Uye vana vanofanira kufundiswa uye kuronzerwa ngezvefundo yekusekondari vachiri kupuraimari. Kuti vazwe chidaka daka chekuda kuenda wo kusekondari.

Vana ngava kurudzirwe ku ende kofunda ku masekondari kana vapedze puraimari yavo vasa karirere kuti vaka pedze puraimari vato pedze ku funda vano fane kuende ku sekondari kuite kuti ndxondo dzawo dzi kure dziite kuende mberi.

Vana vedu vanoringirirwa kuti vaendewo pazvikora zvepadera muntaraunda dzatinobva kuti vasasaririrawo mubudiriro yenyika ino uye pakabude mukana yemabasa vanokasire kuketwawo ngekufunda kwavo .

Kufundawo dzidzo dzepamusoro zvakakosha ngekuti dzinokudza ndxondo yemunhu muntu unobveyoo oziya chokuita nokuamba mishando nekutokwanisawo kushandisa vamweni ishandisa ruzivo rwaaakatora kudzidzo yepamusoro .

Kufundwa kwekumayunivhesiti kunoda kuwandudzwa uye kunoda kuzi vana vedu vakurudzirwe kuti vaendeyo kofundawo vafunde dzidzo dzepamusoro soro.

Kufundwa kwekuma univhesiti kunofana kuwandudzwa uye vana vanofana kuzwa chidaka daka chekuda Kuenda kofunda fundo yepadera iyo inovakudza nxondo dzawo ikwanise kuwandudza nyika ino mabasa awande.

Kufundwa kwekuma koreji nekuma univhesiti kunofanira kudetsera ana edu kuti ngqondo dzavo dzikure uye dzitambanuke dzikwanise kufunga kubudirira kwenyika yedu uye iyende mberi nemishando iwonekwe.

Fundo yepadera-dera ngaikoshesewo kufundiswa kwezveutano hwevantu kuitira kuti matambudziko angange achida kusangana nevantu anyangarike.

Kufundwa kwekumayunivhesiti ngakutekeshere, ngakuite ingatei machechi akazara nepeshe-peshe. Vamweni votofundira, votonamatira nepashi pemumbuti saka mayunivhesiti anofana kuwandawo saizvozvo.

Kufunda kwekuma yunovhesiti kunofanirawo kuvandudzwa uye vana vanondoo funda ngava funde ngezveutano vafunde ngezve mabada akasiyana siyana kunyangwe mabasa ekurima kuvandudza nyika yedu .

Tinokurudzire kuti dai hurumende yedu yaite kuti kufundwa kwepamusoro kwakadai ngekwepaUniversiti dai kwapararira nenyika yeshe, kuuyewo munzvimbo dzakadzikira dzemunyika kuitira kuti vana veshe vakwanise kuonawo, vafunde vasangorambe veienda derayo kofunde dzidzo yepamusoro.

Vana vanenga vabva kusekondari ngavafunde kuenda mberi, voende kumayunivhesiti vondodzidzira mabasa kuitire kuti nyika ione kubudirira.

Kufunda kwekuyunivhesiti kunokhombidze kuti ,mwana unenge aendeyo ndxondo dzake dzasharuka, uye muntu waakukwanisa kuzviemerera kana kuzviraramira, kubudikidza ngekuti vanenge vachigareyo vari vega ,pasina asharuka avo.

Zvikora zvedera-dera dai zvarekera kudhuriswa, kuitira kuti mwana weshe unenge afunda, akapedzawo pasekhondari pake akwanise kusvikirawo mberiyo.

Kufundwa kwedzidzo dze pamusoro pashi reshe kunofana kutekeshera uye kufundiswa kunoitwe vana vanofanira ku fundiswawo zvino enderana neku kudze ndau dzedu dzatino gara uye kukudze nyika yedu yatino gara.

Kufundwa kwekumayunivheziti kunoite kuti vana ndxondo dzavo dzitatamu dzione zvirimberi dziziye zvakakura . Uye vaziye kuzvidetsera mundaramo yawo

Dzidzo yepamusoro ngaibetsere vana vedu kuti pavanopedza kufunda vakwanise kuzvibetsera mundaramo yavo uye kuzviitira mabasa avo zvinepundutso mukupona mavo.

Kufundwa kwekumayunivhesiti ngakuvandudzwe uye vana vazhinji ngavakwanise kuhanire kofundawo iyoyo kutire kuti ndaramo yavo yamangwana ionekwe ichibudirira kubudikidza ngekuti vanenge vahanirawo kofundeyo.

Muntu veshe unofunda unofane kukarire nekuningire kuti akafunde kubva kupuraimari unofana kuzogumavo kuyunivhesiti. Zviro zvakakosha izvozvo mundaramo yetinorarama iyi.

Kufunda kwepamusoro ngakutekeshere pashi reshe nzvimbo imwe ngaumwe inofanira kunge ine chikora chinofundisa dzidzo dzapamusoro kuitira kuti vana vafunde mabasa vachiriwo vadoko.

Kufundiwa kwez endaramo yesu kunowanikwazve kune vanenge vaenda kufundo dzemberi kubva ku puraimari yavo vakaenda kusekondari yavo vozobudirira kuenda mberi kufundo yemberi vanokwanisa kundodzidzazve ndezvendaramo yedu kumayunivhesiti.

Kufundiswa nekufunda kwedzidzo yepadera patinoti kuma univesithi, ngakutekeshere nyika yeshe, kuma dhisitirikiti, kuwonekewo kune kholichi inofundisa zvefundo yepamsoro.

Ruzivo rwu zhinji rwuno onekwa ku dzidzo yepa musoro soro ndiko kunobva kuziya kwakakura asi vana vanonga va gadzirirwa kufunda kwavo kubva pashi apa vozoende dera vonasa kunge vane ruzivo rwepa musoro.

Itariro yevanofundisa vana kuti vana vakafundawo vanosvika pafundo yepadera dera, vasagumire pafundo yepakati asi kuti vaendewo kufundo yedera dera kuitira kuti zvizodetsera nyika.

Ana ngadzidziswe kubva achiri kupuraimari oende kusekondari odzidziswazve kuti vaziye vagare vechiziya kuti kufunda kuite fundo yepadera zvakakosherei kuitira kuti vaendeyo vaone kugwinyisira.

Fundo dzepadera kumatundu kwatinobva dzinosise kuwanda dundu narimwe narimwe dzinosise kuve rine zvikora zvepamsoro soro kuitira kuti wo vana vanobva kundau dzakadaro daro dzakadzakira vawane kufundawo fundo dzepamusoro.

Vana vakaenda kuzvikora zvedera kunozi kumayunivhesiti, zvinoita kuti nenyika ikure, uye ibudirire, nevantu vakhona vabudirirewo nekuti vanenga vane ruzivo wakanyanya rwakakura .

Kunfuda kwepadera kunofana kukombidza kuti nyika yafunda zveiningirwa nekuona vantu vanenge voita zvinenge zvakakodzera.

Kufundiwa kwekuma univhesiti kunofana kuhanirwa ngemuntu weshe kunyangwe vaya vanozwi vanotambudzika vanofana kuhanira kuti vasvike kuma univhesiti.

Kufundwa kwepaunivhesiti kunofana kukurudzirwa nyika yeshe, Ana ngaafunde, andofunda fundo dzepadera zvinoitawo vamweni nyika dzakasiyana siyana.

Huremende inofanire kugadzirise nyaya yekubhadharwa kokufunda kwefundo yepadera kuti kuhanirike ngeveruzhinji kuitire kuti nevanobva kumhuri dzakasaririra vanokwanisawo kufunda fundo dzepadera.

Kufunda dzidzo dzepadera zvakambanaka nekuti zvinodetsere nyika kuti inge ine vantu uye vanotungamirire nyika vakafunda vanoziya zvavanoita kuti nyika inohamba zvakadini.